Ijoolleen uffata ispoortii adii uffatanii jiran wal 'aansoi wal qabaa jiru. Namoonni kuun immoo tarree galanii daawwachaa jiru. Namoonni daawwatan hedduun isaanii dhaabatanii ilaalaa yemmuu jiran muraasni isaanii immoo taa'anii ilaalaa jiru.

Kophee bifti irra isaa gurraachaa fi jalli isaa adii ta'e. Gosti kophee isaa kan gogaa loonii irraa hojjatameedha. Kophee gosa tokko kan miila lamaatu jira. Kophee faayidaalee hedduu qaba. Qoree namarraa dhoowwuu, miidhaginaafi kan kana fakkaataniif oola.

Suuraa kana irratti kan agarru dubarti oromoo uffata aadaa oromoo uffattee harka isheetti immoo siinqee qabattee jirtudha. Ufanni isheen uffatte halluu magaala, adii gurraacha, diimaa kan of irraa qabu yoo ta'u baayyee kan bareedudha.

Bakka kanatti, gamoon ijaaramaa jira. Gamoon ijaaramaa kun oomishaalee ijaarsaa kan akka :dhagaa, simiintoo, sibiila fi cirracha irraa kan hojjatamaa jiru yoo ta'u, darbii hedduu of irraa qaba. Namoonni lama uffata hojii ijaarsaa uffatanii, osoo hojjachaa jiranii mul'atu.

Bakkeewwan seenaa qabeessa ta'an hedduu keessaa tokko kan ta'e siidaan dallaa Harar Isa tokkodha. Bakka kanatti manneen baay'ee miidhagoo ta'an halluuu adiin kan ijaaramanii fi addatti ija namaatti ni tolu nama harkisu.

Galma mana murtii aadaa Oromiyaa. Manni murtii aadaa bakka namoonni sababa garaa garaan walitti bu'an akka aadaa fi duudhaa Oromootti osoo gara mana murtii ammayyaa hin deemiin araaramanidha. Manni murtii aadaa yoom hundeeffame?

Barattoota oolmaa daa'immanii kutaa barnootaa isaanii keessatti walitti qabamanii lakkoofsa lakkaa'uu barachaa jiran. Oolmaan daa'immanii bakka turtii fi kunuunsa akkasumas barnoonni daa'immaniif itti kennamudha. Daa'imman umuriin isaanii barnoota kanaaf gahe gara mana barnootaatti erguun gahee maatii hundaati.

Paarkiin Inxooxxoo paarkiiwwan akka sadarkaa biyyaatti Jira keessaa tokko ta'ee innis kan argamu magaalaa Finfinneetti dhiyaatee kan jiruu fi ilaaluuf illee haala adda ta'een misooma koriidariidhaan kan miidhagee bareedee jirudha.

Iinistaagiraamiin miidiyaa hawaasaati. Yeroo ammaa kana namoota baay'ee biratti jaalatamummaa guddaa argachaa kan jirudha. Miidiyaan kun suura, suursagaleefi barreeffamoota garaa garaa waliif qooduudhaaf kan fayyadu waanta'eef fedhii namootaa tajaajila isa irraa argamuun dhuunfachuu danda'eera.

Suuraa kitaaba afaan oromoo kan maqaan isaa Du'umti Ha Du'u jedhuudha. Kitaabni kun waan akka biqilaa abaaboo diimaa qabuun fakkiin qola isaa irra jira. Barreessaan kitaaba kanaa Mootummaa Asaffaa jedhama. Qola kitaaba kanaa irra halluu adda addaatu jira.

Dhugaatiin wanta dhangala'oo dhalli namaa dheebuu isaanii ba'uuf, afaaniin gara keessaatti fudhatan yookiin dhuganiidha. Gosoota dhugaatii keessaa tokko dhugaatii bishaaniti. Bishaan gosa dhugaatii keessaa isa jalqabaafi kanneen biroo irra kan barbaachisuudha.

Siree xeephaan taa'umsa gogaa loonii irraa, mukaa fi mismaara irraa hojjetamudha. Taa'umsi kun bakka ciisichaa ijoollotaa ta'uunis ni tajaajila. Namoota keessummaa ta'an danuu teessisuu kan danda'uu fi yeroo barbaadametti argamuu kan danda'udha.

Uffannaan kun uffannaan aadaa kan taheef ibsituu eenyummaa saba tokkoo ykn hawaasni tokko maal akka fakkaatuu fi maal uffatuu kan ibsuudha. uffannaan kun halluu afur kan qabuudha. Innis halluu adii, magariisa gurraacha kan taheen qophaa'ee kan jirudha.

Miidiyaalee gurguddaa addunyaa heedduun isaanii sagantaan isaanii afaan ingiliffaatiin televezyiiniidhaan tamsaafama. Gaazexeessitoonni miidiyaalee kanneen irra hojjatanis hedduun namoota adii yoo ta'an, namoonni gurraachis ni jiru. Shakkii tokko malee afaan ingiliffaa baay'ee guddateera.

Yeroo baayee namoonni kan isaan itti gargaaraman yoo tahu maqaan isaas urgooftuu jedhama. Gosoota urgooftuu jiran keessaa immoo inni kun maqaan isaa "FOGG" jedhamuun kan beekamuu fi nama baayee biratti jaallatamummaa kan qabudha.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Kunneen horii manaati. Saawwan yookiin loon jedhamu. Bakka soorata isaanii kan ta'e marga dhedheeraa keessa dhaabbatanii jiru. Lamni adda booqaa, bifa gurraachaafi diimaatti siqatu qabu. Tokko immoo guutummaatti bifa diimaa qabdi.

Shaamarran kophee gosa baay'ee hidhachuudhaan beekamu. Isaan keessaa kopheen koomeerraan olka'ee dheeratu baay'ee filatamaadha. Miidhagina isaaniis waan dabaluuf baay'ee barbaadamaadha. Akkuma gosa isaaniitti gatiin isaaniis waldarba. Kun immoo dorgommii guddaa gidduu isaaniitti kaasuudhaan daldaltootaaf carraa gaarii ta'a. Kophee akkamiitu shaamarran irraa isinitti tola?

Mana kuusaa meeshaalee argaa kan jirrudha. Manni kuusaa meeshaalee kun meeshaa gosa gara garaa kan of keessaatti haammate jiru dha. Meeshaaleen kunneenis meeshaalee ijaarsa konistiraakshinii gara garaaf nu tajaajilani dha.

Asxaa dhaabbata Niyaalaa Insuraansii jedhu kan ta'eedha. Asxaan kun danaa geengoo kan qabu yoo ta'u wiirtuu isaa irratti fakkiin bineensa Niyaalaa jedhamu boocamee jira. Asxaan kun halluu gosa sadiin wal makee boocamee jira.

Weelluun yookin shubbifni gosa aartii keessaa tokko ta'ee, guddina aadaa biyya tokkoof akkasumas eenyummaa saba tokkoo addunyyaatti beeksisuuf gahee olaanaa qaba. Weelluun gosa artii keessaa wanta miira namootaa kakaasuufi gammachuu namatti truumudha.

Konkolaataan fe'iisaa meeshaalee gosoota hedduutu jira. Isaan keessaa adda kan ta'ee fi waan addaa baachuun tajaajila kan laatu konkolaataa keessi isaa naanna'ee cufamaa ta'ee fi waan akka foonii fa'aa geejjiba.

Iddoo gabaa kana galteewwan nyaataa gosa garaa garaa kanneen akka qullubbii diimaa, timaatima, raafuu, moosee fi kanneen birootu gurgurtaaf qophaa'ee kan jirudha. Galteewwan nyaataa kunneen fayyaa qaama namaaf baayyee barbaachisoodha.

Sababa adda addaatiin yeroo baay'ee bakka hedduutti bakki jireenya uummataa manneen amantaa fi manneen jireenyaa uummataa ni diigamu. Keessumaa bara kana sababa misooma koriidariin wal qabatee magaalota gurguddaa keessatti manneen hedduun diigamaniiru.

Namootni bakka tokkotti walitti qabamanii ni jiru. Lafa irratti mukkeen muraman ni jiru. Manni ni jira. Lafti marga magariisa qabu ni mul'ata. Namootni uffata garagaraa uffatanii jiru. Uffata haalluu garagaraatu mul'ata.

Meeshaaleen xixiqqoon nuti bilbila keenya keessatti itti fayyadamnu siimii kan jedhamu yeroo yeroon jijjiiramaa jira. Dur siimii guddaa ture adeemsa keessa guddinni isaa xiqqaachaa dhufe. Yeroo ammaa immoo jijjiiramni jiru baay'ee ajaa'iba.

Fayyaa gogaa eeggachuudhaaf jecha dhalli namaa dibata garaa garaa fayyadama. Haa ta'u malee dibatoota yeroon isaanii irraa darbe fayyadamuudhaan namootaa baay'eetu miidhaadhaaf saaxilame. Kanaaf dibata kamuu yeroo binnu of eeggannoo guddaadhaan ta'uu qaba jechuudha.

Biyya keenya Itoophiyaa keessatti naannoleen hundi oomisha albuudaa garaagaraa kan mataa isaanii kan tokko keessa hin jirre kan biraa qabaachuu danda'a. Kunis galii gahaa akka argatan godha. Albuuda baasuu jechuun maali?

Sirna gadaa keessatti namoonni abbootiin gadaa bakka tokkotti walitti qabamanii waayee dhimma uummata isaanii akkasumas akkaataa ittiin rakkoo uummataa furan ni mari'atu. Shakkii tokko malee sirni gadaa dimookiraasii ammaa ni caala.

Fakkii 'chaarjeeriin' bilbilaa lama saanduqa isaanii wajjiin ta'aa jiraniidha. 'Chaarjeeriin' kun halluu adii kan qaban yemmuu ta'aan funyoon isaanii maramee ta'aa jira. Wadaroon 'chaarjeerii' kanaa akka gargaar hin baaneetti wayiin walitti hidhamee jira.

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Meeshaaleen faaya adda adda: faaya mormaa fi qomaa orgoggee uffata gurraacha qabutti hidhamee jira. Meeshaaleen faaya kun halluu keelloo kan warqeetti dhiyaatu qabu. Meeshaaleen bifa warqee qaban akkanaa yeroo baay'ee meeshaalee qaaliidha.

Bakki kun, bakka lafa gaaraa fi namoonni irra jiraatan biqiloonni gosa garaa garaa fi manneen jireenyaa itti mul'atanii dha. Bakka kana lafa gaaraa malees, lafti gadi bu'aan qonnaaf ta'u ni mul'ata. Bakki kun argamni isaa eessa?

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa haala teessuma lafaa nutti agarsiisu fi akkasumas bifaan fincaa'aa lafa ol ka'aarra gad fincaa'aa jirudha. Bifaan asirraa kun eessatti argama?

Fiigaa (Atileetii) beekamaafi jaalatamaa Dooktara kabajaa Qananiisaa Baqqalaatu mul'ata. Qananiisaan Itiyoophiyaa irra darbee sadarkaa addunyaattu warroota maqaa gaariifi gurra qabaniidha. Qananiisaan kan dhalatee guddate naannoo Oromiyaa Arsii baqojjii keessatti. Mandara xiqqoo baqojjii keessaa ka'uun miila isaatiin addunyaa weeraruu danda'eera.

Manni ni mul'ata. Balballi manichaa fi foddaan isaa ni mul'ata. Fakkiin alaabaa abbaa gadaa mana kanarraa ni mul'ata. Haalluu diimaa, gurraacha, adii fi buleen ni mul'ata. Samii keessa duumessi ni jira.

Midhaan oyiruu bal'aa irra bareedee tooraan facaafamee jiruudha. Midhaanni kun bo'oon mataan isaa ba'eefii tooraan oomishamee jira. Midhaanni oomishamee jiru kun baala hedduu kan hin qabnee fi qaqal'aa kan ta'eedha.

Fakkii siidaa yaadannoo kan magaalaa Finfinnee naannoo Daalattii jiruudha. Naannoo siidaa kanaa bishaan fincaa'aan nam-tochee qopheeffamee jira. Akkasumallee naannoo siidaa kanaa gamoowwan adda addaa kan halluu adda addaan dibamanii jirantu mul'ata.

Kophee, kopheen kun ammoo kophee yeroo baayyee ijoolleen dubaraa kaawwattuufi kophee baayyee bareeddu dha. Kopheen kun kophee yeroo baayyee ijoolleen dubaraa keessumaa warri umurii ijoollummaarra jiran kaawwatanidha. Halluu adiifi gurraacha qaba.

Qullubbiin diimaa gosa oomisha qonnaa keessaa tokko ta'ee kan gaafa ittoo hojjannu baay'ee akka mi'eessuu fi jaallatamummaa isaa ni dabala. Keessattuu foon lukkuu gaafa hojjatan kun jiraachuu baannaan osoo hafee wayya.

Kitaabni barruu barreeffamaa guddaa, kan beekumsi guddaan keessatti kuufame yookiin barreefameedha. Kitaabni barruu barreeffamaa, kan hayyoonni yookiin beektonni barreessanii, namni biroo akka dubbisaniif gumaachaniidha. Namoonni baay'eenis beekumsa irraa argachuuf kitaabicha nidubbisu.

Sirna gadaa keessatti namoonni gaafa dhimma hawaasummaa fi rakkoolee jiran mari'achuu fi mariin furuu barbaadan bakka tokkotti walitti qabu. Bakki isaan itti walitti qabamanis muka gurguddaa jalattidha. Sirni gadaa sirna baay'ee addaati.

Bishaan kun bishaan hayilaandii keessatti gurguramuudha. bishaan kun akkuma warshaa keessaa oomishamee bahetti kan gabaaf dhiyaatuudha. bishaan kun abbaa leetira tokkoo fi abbaa leetira lamaatii. bishaan kun jiruu fi jireenya dhala namaa keessatti barbaachisummaa guddaa kan qabuudha.

Daandiin konkolaataa biyya tokkoof baay'ee murteessaadha. Daandiin kun hinjiru taanaan namoonni bakkaa bakkatti socho'uudhaaf baay'ee rakkatu. Kanaaf daandiiwwan haaraas ta'ee kanneen suphaa barbaadan irratti xiyyeeffatamee hojjetamuu qaba. Bakka kun hin taanetti namoonni baay'een rakkoodhaaf saaxilamaa jiru.

Lukkuun gosa allaattiiwwan ilma namaatti madaqanii ilma namaa waliin jiraatan keessaa ishee tokkodha. Lukkuun akkuma namaa saala lama kan qabdudha. Isaanis lukkuu dhaltuu fi lukkuu kormaa jedhamuun kan qoqqoodamanidha. Lukkuu dhaltuun killee kan dhaltudha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa mucayyoo dubaraati. Mucayyoon dubaraa kun rifeensa ishee fillattee wandaboo gabaabaa jilbaa olitti hafu godhattee dhaabbachaa kan jirtu argaa jirra, duuba isheen mukaatti hirkattee waan jirtuu fakkattii.

Meeshaaleen barreeffamaa as irratti arginu kun, qalama barreeffamaa haalluu garaa garaa qabanii dha. Haalluuwwan kunneen, kan akka Haalluu: magariisa, keelloo, burtukaana, cuquliisa , diimaa fi gurraacha faa dha. Meeshaaleen kun, maal jedhamuun waamamu?

Alaaban mallattoo biyyuummaa biyya tokkooti. Alaabaan mallattoo eenyummaa yookiin birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuuf ibsituudha. Alaaban faajjii yookiin maallattoo bilisuummaafi birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuudha. Biyya tokko biyya kan jechisisuu alaabadha.

Dibbee gogaa loonii irraa hojjatamuudha. dibbeen meeshaa muuziqaa keessaa tokkodha. halluun dibbee kanaa daalacha Kan fakkaatudha. gara gubbaa Isaa iddoo yeroo itti fayyadamnu rukutamu irratti halluu adiitu mul'ata. kirriiwwan inni ittiin walitti xaxame qaqal'oo taa'ee mul'ata.

Dunkaanni iddoo yookiin bakka oomishni dhumatoon kanneen akka saamunaa faa'a itti gurguramuudha. Dhalli namaas jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila kana bitee itti fayyadamuuf, gara dunkaanaa kan deemuufi achiis mi'a barbaade argatee kan bitatuudha.

Urufa yookan dirree bal'aa irratti biqiltuun jiidhaa magariisa baala qabu tokkoo fi kan hafan warreen baala hin qabneedha. Gosti biqiltuu kanaa yeroo baay'ee paarkiiwwaan eegumsi godhamuuf keessatti argamu. Dirri lafaa mul'achaa jiru gosa biqiltuu margaa arrittaa jedhsmuun uwwifameera.

Suuraa kana irratti kan arginu teessoo muka irraa hojjetaman yoo ta'u gidduu isaanii abaaboo meeshaa keessa jiruufii fi cinaa isaa immoo biqiltuun tokkoo dhaabbatee jira. Halluun teessodhaa magaalaa yoo ta'u gubbaa isaa irraa immoo halluu adii qaba.

Shonkoraan gosa biqiltuu keessaa tokko ta'ee kan jirmaan wal horuydha. Kunisii yeroo tokko irraa shonkoraan irratti murame yoo gubate, lammaffaa deebi'ee kan margudha. Shonkoraan kun gubatee lammaffaa margaa kan jirudha.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa adurree of irra kuphanteeteessu yoo ta'u, isheenis eegee ishee lafa irraa gara fuulduraatti diriirsitee ta'aa jirti. Fuula ishees karaa cinaadhaan gara fuulduraatti garagalchiitee fuullee isheetti waa ilaalaa jirti.

Dubartiin tun uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffattee teessee kan jirtu yoo ta'u duuba ishee konkolaataa dhaabbatee jiru fi lafa marga qabutu jira. Uffanni isheen uffattee jirtu halluu akka adii fi keelloo of irraa qaba.

Beeyladni kuni maqaan isaa harree jedhama. Fuula isaan gamana garagalee kan jiruu fi duuba isaatti bosonni kan jiruudha. Bifni harree kanaa daalacha kan ta'ee fi lafa magariisa ta'e irra dhaabbachaa jira.

Mana gurgurtaa meeshaalee elektirooniksii hedduu keessatti laappitooppii fi kompiitaroonni hedduun ni gurguramu. Kana gochuuf garuu addatti dhaabbata guddaa fi qarshii guddaa qabu ta'uu qaba. Ta'uu baannaan waan xiqqaa irraa eegalu.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

Sirna gadaa keessatti oromoon sirna ittiin bulmaataa kan dimookiraasii akka bara ammaa kana kan caala sirna bulchiinsaa qaroomaa qaba ture. Ammas sirni kun ittuma fufee jira. Sirna gadaa dimookiraasii caalaan dinqisiifadha.

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroo.

Hirmaannaa hawaasaa sirna bulchiinsa biyya tokkoo keessatti dabaluun nageenyaa fi guddina dinagdee biyya sanaaf murteessaadha. Uummatni kun wal ga'ii taa'aa jiru. Barreeffama afaan Amaaraa kana dubbisuun dhimmi isaan taa'aa jiraniif maal?

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Biraandiiwwan bishaanii biyya keenya keessatti oomishamanii gosa hedduutu jiru. Isaan keessaa tokko kan ta'e bishaan foorast kan jedhuu fi bishaan sun bosona waliin hariiroo akka waan qabuutti beeksifata. Loogoon dhaabbata kanaa maal fakkaataa?

Itoophiyaan biyya waantota uumamaa qabaachuun ajaa'ibsiifamtudha. Isaan keessaa gaarreen tokko yoo ta'u, gaarri tulluu Diimtuu akka biyya Itoophiyaatti lammaffaa irratti kan agamtudha. Innis ol ka'iinsa sirrii irraa galaana meetiraan 4377 dha.

Suurri kun magaala bareedaa ijaarsota babbareedoo qabu agarsiisa. Gamoowwan baay'ee dhedheeroo fi ija namaatti hawwatantu mul'ata. Suura gamoo gara mirgaa jiru bukkee daandii guddaa konkiriitii irraa hojjetametu argama. Gamoon harka bitaatti argamu boca geengoo qaba.

Bineensi kun Gadamsa jedhama. Gadamsi bineensa bosona keessa jiraatu kan gaafa dhedheeraa qabuu fi foon isaallee nyaataaf kan ooludha. Bineensi kun bosona gaarreen Baalee keessatti baay'inaan kan argamu yoo ta'u, daawwattoota hedduun ilaalamuun galii naannichaaf kan argamsiisudha.

Anniisaan ibsaa to'atamee gara meeshaalee ibsaadhaan dalaganiitti darbuudhaaf waanta Gaatoo jedhamee waamamu barbaada. Sababni isaas meeshaa gatii qaaliidhaan bitame tokko raafama anniisaa ibsaatiin dhabuu dandeenya. Kunimmoo kisaaraa keessa nugalcha. To'annaa anniisaatiif maalfayyadamuutu filatamaadha jettu?

Bishaan amboo qaruuraa dheeraa kan waan keessa isaa mul'isu keessatti godhamee gubbaan cufamee gabaarra oola. Bishaaan kun keessa isaatti keemikaalota qaamaaf fayyadan of keessaa qaba. Keemikaalota bishaan kun of keessaa qabu tarreessi?

Kopheen gogaa irraa hojjetanu gatiin isaa baay'ee qaala'aadha Kophee kana bitachuudhaaf dursa humna ofii ilaaluutu dirqama. Kun immoo kan inni ta'uu danda'eef rakkoon oomishaafi dhiyeessii guddaan waanta jiruuf mudachuu danda'e malee biyya loon hedduu qabdu keessatti sababoota akkasii kaasuun qaanidha.

Ijoolleen maatii tokko keessatti dhalatan bara daa'imummaa isaanii yeroo hedduu suuraa yaadannoof waliin ni ka'u. Dabalataan erga heerumanii yookaan fuudhanii turaniis wal yaadatu. Kun shakkii tokko malee jaalalli isaanii cimaa ta'uu mul'isa.

Manni naannoo kanatti ni jira. Manichi haalluu diimaa, adii fi gurraacha kan ofirraa qabuudha. Balballi manichaa banaa kan ta'eedha. Manichi foddaa lama kan qabuudha. Mana kana duuba mukkeen ni jiru.

Namoonni aangoo fi muuxannoo qabaachuun namoota biroo irra wayyan yeroo baay'ee marii waliin taasisuun biyyaa fi hawaasa murtaa'e tokkoof furmaata barbaaduun beekamu. Namoonni kunneen bishaan laastikiitti fuuldura isaanii kaa'atanii marii'achaa jiru.

Miidiyaan hawaasaa afaan garaa garaa tajaajila oduu tamsaasuu irratti ni argamu. Miidiyaan hawaasaa kun afaan Amaaraatiin oduu dhimma barnootaa waliin wal qabate balballoomsaa kan jirudha. Innis keessummaa Piroofeser Biraanuu Naggaatiin darbaa jira.

Meeshaaleen miidhaginaa kan sadarkaa biyyaatti muuziyeemii biyyoolessaa keessa kaa'amanii fi turistootaan daawwatanmanidha. Meeshaaleen kunneen kanneen namoonni dur biyya bulchaa turan kan itti fayyadamaa turanii fi amma nu qaqqabedha. Isaan kun meeshaalee akkamiiti?

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa mana baay'ee keessi isaa ifaa fi hawwataa ta'ee kan keessi isaa ibsaawwan adda addaa qabuu fi karaa alaa balbala isaa irratti barreeffama afaan amaariffaa fi ingiliffaa qaba.

Mooraa keenya keessa biqilaan dhaabnu hedduun isaanii kan daraaraa qabanii fi erga daraaraa fixatanii booddee gara firii kennuutti deemu. Keessumaa biqiloonni nyaataa nuti mooraa keessa dhaabnu daraaraa bareedaa kan qabanidha.

Dubartoonni naannoo baadiyyaa keessa jiraatan hedduun isaanii jireenya isaanii mo'uuf wanti isaan hin goone hin jiru. Keessattuu kan jireenyi itti ulfaate geeshoo gogsuun araqee naqu akkasumas dhugaatii kana ni gurguratu.

Dubartiin tun biiroo keessa teessee hojii hojjechaa kan jirtu yoo ta'u fuuldura ishee alaabaan mootummaa Itiyoophiyaa jira. halluun alaabaa mootummaa Itiyoophiyaa wal duraa duubaan magariisa, keelloo fi diimaa kan ta'edha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa beelladaati. Beelladni kun ammoo beellada maqaaan ishee harree jedhamuun beekkamtudha. Harreen kun geejjiba aadaa yoo taatu wantoota fe'uuf kan nu tajaajiludha.

Itoophiyaan bakkeewwan hedduutti sadarkaa addunyaatti kan ishee beeksisaa har'a gahe atileetota isheeti. Biyyi keenya namoota dorgommii kanaan milkaa'an hedduu qabaachuudhaan beekamti. Karaa jara kanaatiin bu'aan nuti arganne maqaa qofa itoo hintaane faayidaa diinagdeedhaan walqabatanis argachuu dandeenyeerra.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa simbirroo yookaan ammoo suuraa allattiiti. Allaattin kun ammoo naannoo bosonaan marfamee jiru lafa dhaabbattee kan jirtudha. Maqaan ishee jajjuu jedhamti.

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistuufi addunyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroo.

Irreechi ayyaana galateeffnnaa guddaa ummata Oromooti. Irreechi mallattoo tokkummaafi jaalalaati. Irreechi ayyaana yookiin aadaa Oromoo yeroo ganni caamee birraan bari'u, waaqayyoon kan Ganna dukkana keessaa gara ifaatti waan nu ceesifteef jedhanii waaqa itti galateeffataniidha.

Amantiin adeemsa yookiin sirna waaqeffannaa dhalli namaa waan ijaan hinmullanne tokko kitaaba qulqulluufi uumama isaa isaa ilaaleefi dinqisiifatee, wanti uumama kana uumu qaamni guddaafi humna guddaa qabu wa'ii jira jedhanii amanuuti.

Kubbaan miilaa, gosa ispoortii keessaa addunyaa kana irratti jalatamummaa guddaa qabuu fi hordoftoota lakkoofsaan hedduu ta'an kan qabudha. Biyya keenya keessatti sadarkaan kubbaa miilaa irra jiru olaanaa ta'uu baatus waanta gara fulduraatti irratti hojjetamuu qabudha.

Dubartii uffata aadaa uffattee jabanaa gurraacha keessaa buna siniitti buusaa jirtuudha. Dubartiin kun uffanni ishee halluu adii, magariisaa, keelloo fi cuquliisa qaba. Dubartii kana cina meeshaaleen aadaa adda addaa jiru.

Nama qaama qullaa jiru Kan rifeensa Isaa mul'isee jiruudha. namni Kuni dubartii rifeensa dheeraa qabduudha. rifeensi ishee halluu diimaa Kan qabuudha. duuba dubartii kanaatti waan halluu adii qabuutu mul'ata. wanti biroo Kan ishee biratti argamu hin jiru.

Nyaatni kun nyaata foon jedhamu yoo ta'u maddi isaa beelladoota manaa hunda osoo hin taane muraasa irraa kan argamudha. Foon pirootinii waan of keessaa qabuf qaama namaaf baayyee barbaachisaa kan ta'edha.

Suuraan armaan olitti ilaalaa jirru kun suuraa namoota baay'ee wal ga'ii keessatti achi ba'anii waadaa fudhataa jiranidha. Namoonni kun abbootii fi harmootii yoo ta'u, tajaajila hawaasaaf kennan irratti waadaa fudhatu.

Kopheen kun baay'ee bareedaa fi haw'ataa yoo ta'u, gogaa bineeldotaa irraa kan qophaa'e dha. Kopheen kun haalluu gurraacha diimaa kan qabu yoo ta'u, kopheen akka kanaa kun yeroo uffata guutuu hojii biiroo suufii jedhamuun beekamu faana kaawwatama.

Dubartiin kuni gorsa laachaa jirti. Akkaataa fuula itti barechitan wantoota mana keessatti argamuu danda'an qofaan bareechifachuu akka danda'an ragaa bahaa jirti. Wantootni kunniinis timaatimii, shiroo fii wanta akka zayitii fa'atu mul'ata.

Fakkii furtuu haadhoo isaa waliin ta'aa jiruudha. Furtuun kun lama yoo ta'u meeshaa halluu gurraacha qabu irra ta'aa jira. Walumaa galatti meeshaaleen kunneen waan akka saanduqaa keessa walitti qabamanii ta'aa jiru.

Suuraa kana irratti kan argamu suuraa maatii walitti qabamanii bakka tokko dhaabatanii suuraa ka'an yoo ta'u, isaanis: abbaa, haadhaa fi ijoolleedha. Ijoolleen dhiiraa isaaniis rifeensa isaanii guduruu haaddatanii kan dhaabbatanii jiranidha.

Loogon kuni kan dhaabbata Waldaa Aksiyoona Ayaat jedhamuuti. Loogoo kana irratti barreeffamoota afaan Amaariffaa fi Ingiliffaan barreeffamee kan ofirraa qabuudha. Akkasumas, fakkii mana citaa irraa ijaarame kan fakkaatu sadi gidduu isaatirraa qaba.

Hoolaan dhaabbachaa jirti. Gamana garagaltee jirti. Lafa irra marga magariisa ta'etu jira. Gaafni hoolaa lachuu ni mul'ata. Akkasumas, gurri ishee lachuu kan mul'atuudha. Eegen hoolaa gamas garagalee kan jiruu fi sirritti kan hin mul'anneedha.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa shurraabii gurgurtaaf kan dhiyaate yoo ta'u, innis mana jalatti, bakkeetti fannifamee gurgurtaaf kan dhiyaate argina. Halluun shurraabii kanaas akka suuraa irraa argamutti haalluu gurraachadha.

Namoota sadi, dubartii tokkoo fii dhiira lamatu jira. Haasaa sirna gaaffii fii deebii gochaa waan jiran fakkaata. Miidiyyaan isaan irratti haasaa gochaa jiran immoo OBN jedha. Barreeffamni afaan Oromoo suuraa kana irratti ni mul'ata.

Biqilaan kun biqilaa bifti isaa bareedaa kan namatti toluudha. bifti biqilaa kanaa, adii fakkaachuu kan dhaquudha. daraaraan isaa ammoo diimaa dhiilgee kan fakkaatuu fi walitti guujjahee kan jiruudha. biqila kanatti marsanii kan jira biqiloota bifti isaanii Magariisa kan taheedha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa namoota siyaasaa aangoo qaban kan piroojeektii ijaarsaa daawwataa jiranii fi eegumsi taasifamaafii jirudha. Manneen duubarraa mul'atan mana ijaarsarra jiranii fi dhagaan daakamaan ijaarsaaf oolu achi jirudha.

Aadaa nyaataa Itoophiyaa keessatti gurshaan wanta baay'ee jaallatamaa fi beekamaa kan hariiroo namootaa fi maatii ittiin cimsinudha. Biyya kamittiyyuu haa ta'uu uummanni Itoophiyaa haati manaa fi abbaa manaan wal gurshu. Aadaan gurshaan kun eessaa dhufee?

Faayyi meeshaalee miidhaginaa gatii qaalitiin bitamuufi albuuda gatii qaalii irraa hojjatamuudha. Faayyi meeshaalee miidhaginaa, dhalli namaa simboo yookiin miidhagina isaanii dabaluuf, gatii qaalitiin bitanii qaama isaanitti qodhatanii deemaniidha. Faayyi Kunis; faaya mormaa, kan harkaa, kan gurraafi kan kana fakkataniidha.

Namoota siyaasa Itiyoophiyaa keessatti gahee taphachaa jiraniidha. Dhiira fii dubartiitu jira. Kobbeen ni jira. Walitti qabamanii mari'achaa jiru. Waraqatnii fii bilbilli fuuldura isaanii ni jira. Barreeffamni afaan Amaariffaan barreeffame ni jira.

Jaldeessi uumama bakkee jiraatu ta'ee, kan gurmuudhaan socho'udha. Yeroo baay'ee naannoo gaarreeniitti yookiin paarkii mootummaadhaan eegamu keessatti argamu. Jaldeessi dabeessa waan ta'eef, waliin adeemuun diina ofirraa lolaa, waan soorata ta'u barbaaddata.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Maxxansa waajjiraa halluu magariisa qabuudha. barreeffamni irratti barreeffamee jiru halluu adiidhaan Kan barreeffame yoo ta'u,"wajjira dhimma dubartootaafi daa'imman shawaa kaabaa"jedha. gara dudduuba maxxansa kanaatti manatu jira. manni Kuni foddaawwan qaba. manichi halluuwwan adiifi diimaas ni qaba.

Shamarreen lookoo magaalli bareedduun shurrubbaa ishee hiikas jirti. Uffata magariisa fakkaatu uffattee; dhagaraa gatettii irra godhatti ilkaan ishee addeenya cabbii caalaniin seeqaa jirti. Harka ishee lachanuu irratti faaya callee fakkaatu keewwattee jirti.

Mooyyee midhaanii jedhama .Kan inni fayyadu midhaan itti naqnee tumuufidha. bifti Isaa daalacha yoo ta'u gartokkoon uraa midhaan keessatti naqamee tumamu qaba. gara kaaniin immoo laf Kan ittiin teechisnudhu. duuba mooyyee kanaatti dhaabaa manaa adiitu Jira.

Fakkii dungoo halluu adii qabu kan toora galee ifaa jiruudha. Dungoon kun iddoo faaya halluu adiin faayyame irra dhaabbatee jira. Akkasumallee naannoo dungoo ifaa jiru kana abaaboon halluu adii qabu bareedee kaawwamee jira.

Meeshaalee faayaa jechuun, meeshaalee miidhagina yookaan immoo bareedina qaama namaa irratti dabaluuf yaadamanii kan hojjetamanidha. Meeshaaleen miidhaginaa kunneen qaamota keenya addaa addaa kanneen akka miila, gurra, harkaa fi morma keenyatti kan godhatamanidha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura riqichaati. Riqichi kun dheeraa yoo ta'u, laga Abbayaa irratti kan hojjatameedha. Gammoojjiin laga Abbayaa kun, gammoojji baay'ee bal'aa naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa gidduutti argama.

Nama tokko Kan uffata qaama seeraa uffatee dhaabbatuudha. namni Kun harka isaatti sagale-guddistuu qabatee dhaabachaa jira. mataa isaattis mallayyoo halluun Isaa halluu uffata isaatiin wal fakkaatu godhatee jira. ija isaatti immoo haguuggee godhatee Jira.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii yookiin suuraa balbala manaa yammuu ta'u; innis manni hulaa banaatti akka hin hafneef balballi kan manatti godhamuu dha. Innis cufaa manaa fi miidhagsituu manaa ti.

Namootni dibaabee mataa isaanii olitti qabanii kan dhaabbachaa jiraniidha. Iddoo kanatti namootni amantaa hordofan hedduun kan argamaniidha. Duuba namoota kanaatti doonin bishaan irratti tajaajila kennu kan jiruu fi bishaan kan argamuudha.

mucayyoo dubaraa bareedduu , uffata aadaan faayamtee jirtudha. mucayyoon kun uffanni isheen uffattee jirtu uffa aadaa oromoo Harargeeti. uffanni ishee kun halluun isaa halluu adii yoo ta'u kan isheen mataa isheerratti baattee jirtu ammoo halluun isaa diimaadha.

Daandiin asfaaltii konkolaataa kun, daandii baay'ee bal'aa ta'e aal tokkotti konkolaattota lamaa ol adeemsisuu danda'uu dha. Daandiin kun, baay'ee bareedaa dha. Daandii asfaaltii konkolaataa ijaaruuf oomishaaleen dheedhii ijaarsaaf barbaachisan maal faa dha?

Dubartii tokko kan ulee akka ishee bitaatti qabattee, callee immoo mormaa fi mataa isheetti hidhattee teessee jirtuudha. Dubartiin kun rifeensi baay'ee dheeraadha. Akkasumallee gaafa ilaalan haalli isheen itti ta'aa jirti kun waan dhiphachaa jirtu fakkaata.

Qonni adeemsa lafa qotuufi beeylada horsiisuu yookiin furdisuuti. Qonna lafaa jechuun adeemsa namoonni yookiin Qotee bultoonni lafarraatti bifa ammayyanis ta'ee, bifa aadaatiin oomisha midhaan gosa adda addaa oomishaniidha. Horsiisa beeyladaa jechuun immoo loon horsiisuufi furdisuudha.

Namni ni mul'ata. Alaaban Itiyoophiyyaa cinaa namichaatti ni jira. Barreeffamni afaan Amaariffaa fi Ingiliffaan barreeffaman ni jiru. Gurri namichaa, tokko qofti kan mul'atu yoo ta'u kan gara biraa immoo hin mul'atu.

Manni iddoo yookiin mandhee dhalli namaa Mukkeen adda addaa, dhoqqeefi dhagaa irraa ijaarachuun keessa jiraataniidha. Manni dhala namaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Kunis, dhalli namaa qorraan akka hinmiidhamneefi akkasumas dhalli namaa bineensaan akka hinnyaatamneef baay'ee isaan gargaara.

Mwwshaan kun, teessoo tokko namoota muraasa teesisuu danda'uu dha. Teessoon kun muka irraa kan hojjatame yoo ta'u, bareedaa fi yeroo dheeraa kan turee dha yokin hambaa seenaati. Teessoon kun, dizaayinii baay'ee bareedaa ta'e qaba.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota lamaati. Namoonni lamaan kun saalan dubartoitadha akkasumas namoonni baayyee ammoo duuba isaaniitti kan argamanidha. Namoonni kunneen marga jiidhaa qabatanii Irreecha irreeffataa jiru.

Namoota uffata adii uffatanii dhaabbataniidha. iddoon isaan dhaabatanii Jiran lafa gammoojjii ykn bu'aa-bahii qabu keessadha biqiltoonni muraasni biftiisaani collage iddoo isaan argaman kanatti argamu. yaa'aan(lagni)bishaanii isaan fuulduraa yaa'aa jira. isaan immoo qarqara dhaabatanii jiru.

Namichi kun hojii qonnaa irratti bobbahee qonnaa hojjechaa kan jiruudha. Namni kun sangaadhaan ykn qotiyyoon kan qotaa jiruudha. namichi kun lafa kana erga qotee raawwateen booda sanyii addaa addaa kan facaasuudha. Namichi kun mana bira ykn lafa qe'ee kan tahee qotaa jira.

Meeshaan kun, meeshaa haala qilleensaa bakka tokkoo yokin kutaa tokkoo sirreessuuf yokin to'achuuf oolu dha. Meeshaan kun, humna ibsaa fayyadamuun of irra marfamuun, qilleensa ho'aa bakka murta'aa yokin kutaa tokko keessa jiru qorrisiisuuf oola.

Guyyaa kabaja dhalachuu gooftaa. Baga ifa dhaloota gooftaa geessan! Mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera; humni mootummaa isaa gatiittii isaa irra jira;..." (R. Isaay 9: 6). Dhalachuun gooftaa keenyaa abdii jireenya bara baraa kan nuuf laatedha.

Dubartii guddoo takkaa fi daa'ima xiqqoon wal cinaa jiru. Daa'imni harka ishee gateettii dubartii guddoo tana irra keessee jirti. Ilkaan isaan lachuutuu adii kan ta'ee fi huccuu garagaraa uffatanii kan jiraniidha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa namoota maatii tokko keessa jiran haadhaa fi abbaa ijoollee dabalatee waliin jiranidha. Haatii fi abbaan taa'anii ijoolleen isaanii durbaa sadan immoo duubaan dhaabbatanii jiru.

Konkolaatan daandii irra jirti. Manneen daandii qarqara kan jiranii fi haalluu garagaraa kan qabaniidha. Biqiltootni xixiqqoon fuuldura manneenitti dhaabbatanii kan jiraniidha. Barreeffamni afaan Amaariffaa mana irratti gara fuulduraan barreeffamee jira.

Gosa allaattii keessaa ishee tokko kan taate makoodii yookaan gugee argaa kan jirrudha. Isheenis dhaabbattee kan jirtuufi halluun ishee ammoo daalacha kan ta'edha. Yeroo baayyee kan isheen jiraattu muka irra.

Namoonni hedduun akak hojii dhuunfaa isaaniitti biqiltuu firii gosa adda addaa facaasuun kan of jiraachisanidha. Isaanis firii biqilootaa funaanuun madabii irra pilaastika biyyeen guute keessa dhaabu. Maqaan biqiloota haala kanaan oomishuu maal jedhamaa?

Andu'aalem Gosaa aartistii oromoo cimaa fi jaalatamaa yoo ta'u haadha manaa isaa waliin dhaabbatee jira. Andu'aalem Gosaa nama aartii oromoo keessatti nama shoora guddaa taphachaa turee fi ammas taphachaa jirudha.

Dubartii qofaa ishee mana keessa uffata hedduu qaama isheetti uffattee teessee jirtuudha. Manni dubartiin kun keessa jirtu faayyaalee adda addaa fi meeshaalee baay'ee qaba. Akkasumallee mana kana keessa waancaa baay'een argamaa jira.

Daraaraan kun daraaraa baay'ee bareedaa fi haalluu keelloo kan qabu yoo ta'u, daraaraan kun maqaan isaa daraaraa masqalaa jedhamuun beekama. Daraaraan kun, waqtii birraa yeroo ayyaanni Masqalaa kabajamu keessa kan daraaru dha. Kana irraa kan ka'e, daraaraa masqalaa jedhame.

Kitaabileen asoosamaa hedduun isaanii jireenya dhala namaatiif baay'ee barbaachisoodha. Sababiin isaas kitaabilee kana keessa seenaawwan jireenya dhala namaa wajjin walqabatan barsiisoo kan ta'an fa'aa waanta qabuuf barbaachisaadha. Namoonnis bitatanii itti fayyadamuun filannoo namoota hundaa itoo ta'ee barbaachisaadha.

Harki namootaa ni mul'ata. Qarshiin ni jira. Qarshii wal harkaa fuudhaa jiru. Kubbaayyaa bifti isaa diimaa ta'e ni jira. Faayi harkaa, harka namaa irratti ni mul'ata. Iddoon kuni lafa gurgurtaa fi bittaati.

Namoonni kunneen baayyinni isaanii sadi yoo ta'u farda tokko qabanii kan jiranidha. Iddoon isaan jiran lafa marga lalisaa fi mukkeen bosonaa qabu keessaa dhaabbatanii jiru. Duuba isaanii lafti olka'aan jira.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa boqqoolloo kan bilchaachuuf yeroon xiqqoon isa hafu kan daraaree jirudha. Biqilaan guddaa tokko kan dameen isaa baay'ee ta'e boqqoolloo walakkaa dhaabbatee jiruu fi ija qabudha.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Kun gosa dhugaatii qabiyyee alkoolii of keessaa qabuuti. Dhugaatiin kunis maqaan isaa biiraa meettaa jedhama. Qaruuraa isaatti naqamee minjaala irra kaa'amee jira. Qaruuraa kana irratti odeeffannoon waa'ee dhugaatii kanaa qabu maxxanfamee jira.

Manneen suuraa gurguddoo fi maamiloota hedduu qaban keessatti bakki suuraa itti nama kaasan kan baay'ee bareedan hedduudha. Isaanis bakka kanatti afuuffeewwan qilleensaan guutaman hallauu adda addaatiin fannisu. Teessumni mana sanaa hoo akkam ta'uu qabaa?

Dunkaanni iddoo yookiin bakka oomishni dhumatoon kanneen akka saamunaa faa'a itti gurguramuudha. Dhalli namaas jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila kana bitee itti fayyadamuuf, gara dunkaanaa kan deemuufi achiis mi'a barbaade argatee kan bitatuudha.

Fakkii kana irratti kan argamu gosoota teessumaa keessaa soofaa yammuu ta'u; innis walitti qabamee mana kesssa kan jiruu fi haalaan miidhagee kan jiru ta'uu isaa fakkii namatti agarsiisu ta'u isaati.

Taphattoota kubbaa miilaa dirree kubbaa miilaa irratti waliin suuraa ka'uuf of irra gadi taa'anidha. Hundi isaanii uffata taphaa kan walfakkaatu halluu keelloo qabu uffatani. Namoonni isaan leenjisan lamas duuba dhaabbatanii jiru

Biyya keenya Itoophiyaatti meeshaan mana keessaa masoobii jedhamu baay'ee jaalatamaadha. Kanaaf shaamarran keenya hedduun isaanii ogummaa isa hojjechuu qabaachuudhaan hojjetanii gurgurachuudhaan bu'a qabeeyyii ta'anii jiru. Akkasumas godinni harargees akka meeshaa aadaatti itti fayyadamu.

Suuraa kana irratti kan argamu qaamota nageenya eegsisaniidha. Uffata seeraa isaanii kophee irraa eegalee hanga gonfootti godhatanii jiru. Hiriira sadiidhaan toora galanii shaakala taasisuu irratti argamu. Konkolaataafi namni taa'us ni mul'ata.

Sibiilotni jireenya ilma namaatiif fayidaa garaagaraa kennuun kan beekamanidha. Akka fakkeenyaatti mana jireenyaa keenya keessatti, fayidaan sibiilotni nyaata akka qopheeffannuuf nu deeggaran isa olaanaadha. Sibiilotni bishaan itti danfisuu fi ittoo itti hojjechuuf nu fayyadu.

Biyya keenya Itoophiyaa keessatti gosoota biqiltu garaagara kan argaman yoo ta'u, isaanis bakka argama isaanii irratti hundoofnee yeroo ilaallu biqiltuun Gaattiraa kan naannoo lafa baddaa fi badda dareetti argamudha. Gaatiraan muka halli guddinni isaa nama hawwatudha.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Daa'ima ulee qabatee fardarra taa'ee jiruudha. meeshaan kooraa jedhamu inni dugda fardarra godhatee yaabbatamu Kan halluu diimaa qabuudha. lugaamni fardichi ittiin lugaamame halluu gurraacha qaba. gara duuba isaatti mana jireenyaa halluu diimaa qabutu Jira.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa holqa kallattii maraan dhagaadhaan marfamee fi kallattii maraan cufamaa ta'ee keessa isaa immoo bishaan ciisaan keessa jirudha. Bakki kun bakkeewwan seena qabeeyyii keessaa isa tokkodha.

Konkolaataa namni dhuunfaanis ta'u, namoonni waliin qabachuu ni danda'u. Konkolaataan kun balbala irra dhaabbattee kan jirtuu fi hojjaa xiqqoo gara duubaatti dheeraa kan qabdudha. Lafti inni irra dhaabatee jiru dhagaarraa hojjetameera.

Maqaan isaa Baaroo Tumsaa jedhama. Qabsa'aa cimaa fii seenaa Oromoo keessatti nama adda durummaan beekkamnuudha. Abbaa seeraa, Faarmasistii fii nama hundeeffama adda bilisa baasaa saba Oromoo keessatti gahee guddaa qabuudha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa namoota lama abbaa manaa fi haadha manaa kan ija keessa wal ilaalaa jiranidha. Lamaan isaanii iyyuu hordoftoota amantaa musliimaa fi uffannaan isaanii illee kan musliimaati.

Harmee kolfaa jirtufi daldaltuu fuduraalee adda addaa kanneen akka Burtukaanaa, Muuzii, Maangoo fi kan kana fakkatan fa'a. Kana malee, harmee duubtti manni halluu cuuquliisaan dibame ni mul'ata. Harmeen gateettii isaani irratti uffata addaa keewwataniiru.

Fakkii kophee miillaa kan kubbaa ittiin taphachuuf gargaaruudha. Kopheen kun halluu isaa diimaa yoo ta'u hidhaan isaa halluu gurraacha qaba. Kopheen kun faana isaa jalaa waan akka qoree lafa gadi waraanuuf fayyadu qaba.

Suurri kun meeshaalee barnootaaf tajaajilan bakka tokkotti walitti qabaman agarsiisa. Suurichi kitaabolee, barruulee, irsaasota fi meeshaalee halluu garagaraa qaban mul'isa. Dugdi duuba meeshaalee sanaa halluu magariisa qaba. Irsaasotni barreessuuf fayyedan sun meeshaa tokkotti kuufamaniiru.

Namoota hedduu walitti qabamaniidha. Baayinni isaanii dhiirota. inni tokko muka harkaan qabatee Jira, inni tokkommo harka Isaa qabatee jira. Dubartiin takka wayyaa gurraacha uffattee fuulaan gara isaanii garagaltee harka dubatti deebifattee dhaabbatti. Iddoon isaan Jira karaarra.

Dhugaatii alkoolii halluun isaa diimaa ta'e kan qaruuraa isaa keessaa meeshaa ittiin qabamee dhugamutti naqamee jiruudha. Meeshaan dhugaatiin kun ittiin dhugamaa jiru qabannoon isaa baay'ee qal'aa yoo ta'u mataan isaa bal'aadha.

Bineensi gadamsa jedhamu, bineensa baayyee bareedaa fi miidhagaa ta'e kan biyya keenya Itoophiyaa keessatti qofa argamu, biyyoota addunyaa biraa eessatti illee hin argamnedha. Innis paarkiiwwan biyyoolessaa kanneen akka paarkii baalee keessatti argama.

Namootni maasii keessaa ni mul'atu. Lafti magariisa taate ni jirti. Bishaan samii keessaa ni mul'ata. Samiin ni mul'ata. Namootni uffata garagaraa uffatanii jiru. Fageenya irraa, mukkeen dhedheeroo ta'an ni mul'atu.

Qaamolee nageenyaa kan biyya keenyaas ta'ee kan naannolee adda addaa biyya keenya keessa jiraniif leenjiin ni barbaachisa. Addatti immoo qaamolee nageenyaa hooggansa irra jiraniif qaamni gubbaa jiru haala mijeessee leenjisuu qaba.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa kophee dhiironni godhatan kan arginu yoo ta'u, kopheen kunis faanni isaa diraaraa fi hidhatamuuf mijataa kan ta'edha. Halluun kophee kanaas halluu diimaa yoo ta'u, akka namarraa hin baaneefis hidhaa ofirraa qaba.

Namichi kun nama baay'ee beekamaa fi nama hoggansaan iddoo guddaa kan jiruudha. Namichi bifti isaa diimaa furdaa kan taheedha. Akkasumallee namichi kun miidiyaa hawaasaa irratti bahee dubbaa ykn yaada isaa ibsaa kan jiruudha. Namichi sagalee guddistuu fayyadamaa jira.

Namootni dhimma fayyaa irratti hojjatan, walitti qabamanii dhaabbachaa jiru. Namoonni sadan kunneeni haguuggee afaanii godhatanii kan jiranii fi morma isaanii irraa meeshaa safartuu dhahannaa onnee kan ta'e ofirraa kan qabaniidha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti argamu; mana barumsaa ta'uusaa kan nutti agarsiisudha. Sababni isaas fakkiileen kanneen akka Fardaa, Harree, Ileettii, Jeedala diimtuufi kan kana fakkaatan sababa keeyyan manaa irratti argamaniif mana barumsaa ta'uusaa kan nutti mul'isudha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Baala biqiltuu halluun isaa magariisa ta'etu ciramee dirree keessa walitti qabamee kaawwamee jira. Baalli kun hundeen isaa kan mul'achaa jiru yoo ta'u naannooma jiru kanaa cirame. Naannoo biqiloota kanaa mukeen baala magariisaa baay'eetu jira.

Iddoo meeshaa bareedinaa adda addaan faayame, Kan barreefamni Afaan Amaaraan gubbaatti barraa'ee jira. Lafa irratti, siniin buna itti dhugan adadiin barcuma teessumaa irra taa'ee jira. Jabanaa dabalatee wantoonni biroo hedduun lafa irratti tarraa'anii jiru.

Bulchiinsa magaalaa Finfinnee yeroo ammaa kana sirriitti yoo ilaalle sababa misooma koriidariif baay'ee bareedaa jira. Kan namatti tolu kan biraan immoo manneen achi keessatti ijaaraman hedduun isaanii halluu wal fakkaatuuni.

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroo.

Siimii moobaayilii gosa garagaraatu jira. Xiqqaa irraa gara guddaatti tartiiban kan olkaawwameedha. Siimii kanneen irratti sararri olee fi dalgee hedduun ni jiru. Barreeffamni afaan Ingiliffaa ni jira. Siimii jalatti barreeffamni gabaajeen barreeffaman ni jiru.

Manni iddoo yookiin mandhee dhalli namaa Mukkeen adda addaa, dhoqqeefi dhagaa irraa ijaarachuun keessa jiraataniidha. Manni dhala namaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Kunis, dhalli namaa qorraan akka hinmiidhamneefi akkasumas dhalli namaa bineensaan akka hinnyaatamneef baay'ee isaan gargaara.

Magaalan iddoo yookiin bakka namoonni baay'inaan jiraataniidha. Magaalan bakka taajajilootni hawwaasummaa kanneen akka; bishaan qulqulluu, ibsaa, daandiifi geejjiba, taajajila fayyaa, Mana baruumsaafi kanneen kana fakkatan guutamanii argamaniidha. Magaalan iddoo baay'ee jireenyaf mijattuu taateedha.

Maan jireenyaa maatii tokkoo keessatti meeshaaleen akka kopheewwanii teessoo toora tooraan irra kaa'amanii taa'u. Teessoon Kunis saanduqa mukaa kan kutaalee hedduu of keessaa qaburra tooraan kaawwata. Maqaan meeshaa muka kanaa maali?

Waarshaalee adda addaa keessaa meeshaaleen oomishamanii gara alaatti gurguramuuf gadi bahan to'annaan cimaan ni taasifama. Dhugaa dubbachuuf to'annaan cimaan qabeenyaa sana tokko tokkoon galmeessuun taasifamnaan wanti hatamu badaa hin jiraatu.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni roba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqoolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.

Dunkaanni iddoo yookiin bakka oomishni dhumatoon kanneen akka saamunaa faa'a itti gurguramuudha. Dhalli namaas jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila kana bitee itti fayyadamuuf, gara dunkaanaa kan deemuufi achiis mi'a barbaade argatee kan bitatuudha.

Aadaan mallattoo eenyummaa biyya yookiin saba tokkooti. Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba sanaa addunyyaatti mul'istuufi barsiiftuuti. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa uffannaa, aadaa nyaataafi kan birootis.

Kuni alaabaa beekkamtii kan waraana bilisummaa saba Oromooti. Alaabaa kana irratti haallun diimaa fii magariisa ta'e ni mul'ata. Akkasumas haallun keelloo ni mul'ata. Gidduu alaabaa kanaa irratti immoo fakkiin Odaa fii urjii ni jira.

Dubartiin kun biskileeta yaabbattee oofan jirti. intalli kun mataa isheetti waan akka adii wayii mataa isheetti kaawwatee jirti. intalli karaa bareedaa ispaltii irraa oofaa jirti. akkasumallee ishee biraan wantoota addaa addaatu jira. wantoonni jira kunis; mana, nama, biqiloota addaa addaatu jira.

Ijoollee baay'ee bareeddu yeroo isaan taphaa ijoollumma taphaacha turre kan taphaacha jiran nutti agarsiisudha. ijoolleen kun baay'ee fuulli isaanii ife taphaacha jiranu. Akkuma kanallee ijoollee ja'a ta'ani taphaacha kan jiranidha. ijoolleen kun taphaa maal jedhamu taphaacha jiru?

Qotee bulaan namoota lafarratti bifa aadaanis ta'ee bifa ammayyaan lafa bal'aa irratti midhaan gosa adda addaa oomishaniidha. Qotee bulaan lafa dugdaa dhala namaati. Haata'u malee yeroo baay'ee namoonni baay'een ilaalcha gad-aantummaa isaanif qabu.

Qotee bulaan namoota lafarratti bifa aadaanis ta'ee bifa ammayyaan lafa bal'aa irratti midhaan gosa adda addaa oomishaniidha. Qotee bulaan lafe dugdaa dhala namaati. Haata'u malee yeroo baay'ee namoonni baay'een ilaalcha gad-aantummaa isaanif qabu.

Dhugaatiin wanta dhangala'oo dhalli namaa dheebuu isaanii ba'uuf, afaaniin gara keessaatti fudhatan yookiin dhuganiidha. Gosoota dhugaatii keessaa tokko dhugaatii bishaaniti. Bishaan gosa dhugaatii keessaa isa jalqabaafi kanneen biroo irra kan barbaachisuudha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa barattootaa fi barsiisota mana barumsaa keessa jiranidha. Isaanis ijoollee kana garee gareedhaan qooduun yeroo taphachiisuudhaaf yaalan agarsiisa. Ijoolleen muraasni immoo keessaa bahanii taphachuuf jiru.

Manni iddoo yookiin mandhee dhalli namaa Mukkeen adda addaa, dhoqqeefi dhagaa irraa ijaarachuun keessa jiraataniidha. Manni dhala namaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Kunis, dhalli namaa qorraan akka hinmiidhamneefi akkasumas dhalli namaa bineensaan akka hinnyaatamneef baay'ee isaan gargaara.

Meeshaalee faayaa jechuun meeshaalee miidhaginaa yookaan bareedinaa namoonni hojjetanii mana jireenyaa isaanii keessatti itti fayyadaman yookaan immoo qaama biraatti dabarsanii gurguratanii fi irraa bitatanidha. Akkasuma illee meeshaalee faayaa kunneen guddina aadaa hawaasa tokkoo illee ni ibsi.

Fakkii afuuffeewwan hedduu halluun isaanii wal fakkaatu kan gaaddidduun ifaa keessatti mul'achaa jiruudha. Afuuffeen kun danaa killee fakkaatu kan qabu yoo ta'u baayyatee lafa irra tamsa'ee argamaa jira. Afuuffeen kun kabaja ayyaana adda addaaf oola.

Hordoftoonni amantaa Islaamaa amantaa isaaniitiif baay'ee amanamoodha. Amantoonni kunneen yeroo waaqeffannaa isaanii bakka sagada isaanii dhaquudhaan Waaqa isaanii waaqeffatu. Yeroo sa'aatiin isaanii gahe hojii hojjechaa yoojiraatan iyyuu dhiisanii bakka sagadaa dhaquudhaan dabarsu.

Bineensonni bosonaa bineensota dhala namaa baqatanii yookiin dhala namaa irraa fagaatanii ala yookiin bosona galuun jiraataniidha. Hariiroon isaan dhala namaa waliin qaban baay'ee laafaafi hariiroo diinummaati. Dhala namaa gaafa argan nibaqatu.

Konkolaataan kun konkolaataa baay'ee bareedaa fi baay'ee miidhagaa kan taheedha. konkolaataan kun bifti isaa diimaa kan taheedha. akkasumallee konkolaataan kun karaa irra adeemaa kan jiru ykn imala irraa kan jiruudha. konkolaataa kun akka ajaa'ibaatti bareedaam!

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa nama abbaa amantaa kan ta'ee fi mana amantaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa keessa tajaajiludha. Namni kun uffata fooxaa gurraacha uffatee harka tokkotti fannoo qabatee jirudha.

Suuraa kana irratti kan agarru kitaaba asoosamaa mata dureen isaa miila hin shokoksine jedhu nama maqaan isaa Yaasoo Kabbabaa Hordofaatin barreffameedha. Halluun kitaaba kana cuquliisa fi daalacha qaba. Asoosama qalbii namaa hatudha.

Buufata konkolaataawwan ammyyaa humna ibsaan hojjatan chaarjii itti guuttatan. Wantoonni adadiin dhaabachaa jiran kunneen konkolaataa chaarjii guutuuf tajaajilu. Isaanis barreeffama Teeslaa jedhu ofirraa qabu. Faalama qilleensaa adsunyaa mudate hir'isuuf konkolaataan humna ibsaatiin socho'u filatamoo ta'aa dhufanii jiru.

Fakii asiin olitti argamu kun fakii baaburaati. Baaburri geejjibaaf kan nama gargaaru yoo ta'u yeroo tokkotti namoota hedduu baachuu kan danda'udha. Akkasumas saffisa cimaa kan qabuu fi yeroo gabaabaa keessatti fageenya dheeraa kan deemudha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Akkaataan amantoonni yookiin hordoftoonni amantaa ortoodoksii waaqa isaanii itti waaqeefatan kan baay’ee bareeduufi kan seera qabu yoo ta'u uffannaan isaaniillee kan uffata aadaa ta'eefi haala walfakkaatuun kan hojjetameefi kan namatti toludha.

Uffannaan kun uffannaa baay'ee bareedaa Fi baay'ee miidhagaa kan taheedha. uffannan kun shamuuzii harka gabaabaa kan taheedha. shamuuziin kun agatoo ykn morma kan hin qabneedha. shamuuziin kun uffannaa aadaa taheen kan hidhamee ykn shuphamee kan jiruudha

Meeshaalee manaa sinii adii buna isaa waliin akkasumas akkaawwii adii golboo irraa godhamee gundoo irra kaawwamee jiruudha. Siniin bareedduun kun baataa isaa halluu buraan burree adii, diimaa fi gurraacha qabu irra jirra.

Beeylada manaa Saree kan jedhamtuudha. Wanta wayii irra ciisaa kan jirtuu fii waan ta'e ilaalaa akka jirtu suuraa kana irraa hubachuun ni danda'ama. Sareen kuni bifa magaalaa fii daalacha kan qabduudha.

Suuraan argamu kun suuraa tulluu irri keessi isaa daagaan marsaa marsaadhaan ijaaramee jirudha. Daagaan kunis kaninni ijaarameef lolaa waqtii gannaa hammaatu ittisuuf jedhamee yaadamee akka ta'e nutti agarsiisa. Lafa naannoo isaa jiru irraa lafa olka'ee mul'atudha.

Suuraa konkolaataa daandii gurraacha gubbaa deemaa jiruudha. Konkolaataan kun fuulleen isaa inni konkolaachisaan ilaalee ofi to'atu argamaa jira. Konkolaataa kana dura konkolaaataan biraa karaa harka isaa mirgaan itti dhufaa jira.

Dunkaanni iddoo yookiin bakka oomishni dhumatoon kanneen akka saamunaa faa'a itti gurguramuudha. Dhalli namaas jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila kana bitee itti fayyadamuuf, gara dunkaanaa kan deemuufi achiis mi'a barbaade argatee kan bitatuudha.

Jeedala diimtuu jechuun bineensa ilma namaatti osoo hin madaqne, nama irraa adda baatee bosona keessa kan jiraattu yemmuu ta'an, jeedalli diimtuu bineensa biyya keenya Itoophiyaa qofa keessatti argamtuu fi bakkee biraatti hin argamnedha.

Galma keessatti teessoowwan sirnaan tarree galanii taa'antu jira. Minjaala irra huccuu adii fi abaaboowwan gara garaa dhaabbatnii jiru. Teessoowwan uffata adiin faayamanii jiru. Wantoonni galma keessatti mul'atan hundi isaanituu minjaalaa hanga teessoo uffata adiin haguugamaniiru.

Isaan kun miseensota Mana Maree Bakka Bu'oota Uummataa walgahii irratti hirmaachaa jiraniidha. Tokkoon tokkoon isaanii bakka isaaniif kenname taa'anii walgahii kana hordofaa jiru. Ogeessi miidiyaafi kaameeraa tokko immoo gidduu isaanii dhaabbatee suur-sagalee waraabaa jira.

Sa'a Ameerikaa lamatu jira. Bifni saawwan kanaa buburreedha. Sa'aan tokko morma isaa irratti wanta hidhame wayii kan qabuudha. Mukni dhaabbatan lama kan mul'ataniidha. Mana bolokkeettii irraa ijaarametu fuuldura isaanitti mul'ata.

Bakka wantoonni garaagaraa itti gurguraman kan gabaa jennee waamnudha. Midhaan gosa adda addaa kan gurgurtaaf dhiyaatan akkasumallee masoobii buddeen keessa kaawwamuu fi itti dhiyaatu, gundoo itti midhaan soran kan gurgurtaaf qophaa'anidha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura namoota sirbaa fi shubbisaa jiraniiti. Namoonni kun lakkoofsaan sadii yoo ta'an, dhiira tokkoo fi dubartoota lamatu mul'atu. Namoonni sadan kun, uffata aadaa haalluu diimaa fi adii qabu uffatanii jiru.

Namoonni lama ni mul'atu. Inni tokko Gaachanaa fi ulee kan of harkaa qabu yoo ta'u, inni cinaa taa'aa jiru immoo Masinqoo of harkaa qaba. Duuba isaanitti mukkeen ni mul'atu. Namoonni lachuu uffata garagaraa uffatanii jiru.

Namoonni bishaan qofaadhaan uffata, qaamaa fi meeshaalee isaanii yookiin kophee isaanii qulqulleeffachuu hin danda'ani. Kanaafuu saamunaan keemikaala bishaanitti makamee waantota kana miicuuf gargaarudha. Keessumattuu qaama keenyaaf saamunaan baay'ee kan barbaachisudha.

Namootni walitti qabamanii taa'aa jiru. Namootni hedduun harka isaanii jilba isaanii irra olkaawanii taa'aa kan jiranii fi wal duraa duuba taa'aa jiru. Lafti naannoo kanaa biyyee kan uwwifameedha. Namootni kunneen huccuu haalluu garagaraa uffatanii jiru.

Daankiiraan, Gosa dhugaatii alkoolii keessa isa tokko ta'ee hangi qabiyyee alkoolii isaa dhiibbeentaa ja'a qofaadha. Dhiibbeentaa hafe sagaltamii arfan immoo dhangala'oo bishaaniti. Dhugaatii gosa tokko halluu lamaa keelloofi gara diimaatti kan dhiyatuun ni mul'atu.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura kuduraalee fi muduraalee gosa garaa garaati. Kuduraalee fi muduraaleen kun, bakka suuqiitti gurgurtaaf kan dhiyaatan yoo ta'u, kuduraalee fi muduraaleen kun: maangoo, muuzii ,avokaadoo fi kanneen birooti.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa mana ammayyaa kan bakka hojii waajjiraa ta'ee teessoon dalgaa mana walakkaa kaa'amee jirudha. Teessoo kaa'ame kana fuuldura immoo kan ol dhaabbatee jirus ni jira.

Namootni ni mul'atu. Namootni hedduun isaanii lafa irra kan taa'an yoo ta'u, muraasni isaanii immoo dhaabbachaa jiru. Namichi tokko haguuggee afaanii, afaan irraa gadi siqsee godhatee jira. Namicha gamanaan dhaabbachaa jiru irra barreeffamni afaan Arabaa ni jira.

namoota lama kutaa mana tokkoo keessa taa'anii ija keessa wal ilaalaa waliin haasaa gochaa jiran argaa kan jirruufi namooni kunneen ammoo saalli isaanii dubara kan ta'anidha. mana kana keessa meeshaalee baayyeetu argama.

Ispoortiin sochii qaamaa dhalli namaa guyyaa guyyaan dirree irratti taasisu yookiin godhuudha. Sochiin kunis kan godhamuuf, dhalli namaa fayyummaa isaa yookiin jabeenya qaama isaa argachuuf kan godhaniidha. Gosa ispoortii keessaa inni tokko dorgommii kubbaa milaati.

Iddoo kanatti iddoo qodaa addaa addaa itti gurguramuudha. iddoon kun suufii qodaan garaagaraa itti gurguramuudha. qodaan kun gosa addaa addaa ykn wantoota addaa addaa kan ta'aniidha. qodaa kunis kanneen akka distii, jaarkaanii, mokobiyaafi kanneen kana fakkaataniidha. qodaan kun hammam baay'ata!

Meeshaalee elektirooniksii kan bilbilli ittiin chaarjeffamu argina. Kirriin chaarjerii kun lamaan humna garaa garaa qabu. Inni karaa harka mirgaa yeroo gabaabaa keessatti kan guutu yoo ta'u, inni karaa bitaa garuu humna xiqqoo qaba.

Namoota lama( dhiiraafi dubartii) taa'anii walitti dubbachaa jiraniidha. inni dhiiraa meeshaa kompitaraa dhuunfaa harkatti qabatee jira. isheen dubartii ammoo waraqaa adii harkatti qabattee jirti. dubartiin meeshaa qaama miidhamtoonni irraa taa'an irra teessee jirtu.

Suuraa allaattii rifeensi baallee morma isaa irra jiru halluun isaa adii ta'eedha. Allaattiin kun ilkaan isaa baay'ee qara kan ta'e gara morma isaa jalatti dabee jira. Allaattiin kun morma isaa ol qabee ija isa bobaasee waa caqasaa jira.

Maxxansi beeksisaa kun, kan daandii qilleensaa Itoophiyaati. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa kun, balalliin xiyyaara geejiba qilleensaa gara guyyaa kudha torbaatti ol guddachuuu isaa agarsiisa. Daandii qilleensaa Itoophiyaa daandii qilleensaa Afrikaa isa guddaa dha.

Iddoo kanatti miilla namaa fi difayideerii ykn iddoo ittiin ibsaa itti guutattaniidha. akkasumas iddoo itti namoonni boollaa chaarjerii itti guuttataniidha. milli kun ammoo miilla namaa tahee jilbaa gadi waan argamudha. miilla kanatta immoo kophee kaalsiin isaa diimaa kan taheedha.

Namoonni kun taphattoota kan taa'aniidha. taphattoonni namoota saddeetiidha. taphattootni kun baay'ee kan babbareedanii Fi baay'ee kan miidhaganiidh. taphattoota kan keessaa namoonni jaha diddiimoodha. namni lama ammoo magaala kan taa'aniidha. taphattoonni kun baay'ee gammadaa kan jiraniidha.

Ittoon kun ittoo shiroo kan ta`eedha. ittoon kun bifti isaa diimaa kan nama hawwisiisuudha. ittoon kun haala gaariin hojjetame kan jiruudha. akkasumas ittoon kun Humna isaa ykn istoofii irratti kan hojjetame jiruudha. ittoon shiroo kun akka ajaa'ibaa bareeda!

Manni iddoo yookiin mandhee dhalli namaa Mukkeen adda addaa, dhoqqeefi dhagaa irraa ijaarachuun keessa jiraataniidha. Manni dhala namaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Kunis, dhalli namaa qorraan akka hinmiidhamneefi akkasumas dhalli namaa bineensaan akka hinnyaatamneef baay'ee isaan gargaara.

Wanti asi irratti argamaa jiru kun kisirii bunaa akaa'amaa ykn hammacamaa kan taheedha. bunni akaa'amee jiru kun tumamee danfuudhaan gara dhugaaf kan deemuudha. bunni kun gundoo baay'ee bareedduu irratti bahee jira. bunni akaa'amee jiru kun baay'ee tokko bareeda!

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroodha.

Namoonni baadiyyaa irraa gara magaalaatti imalan yeroo baay'ee maatii qotee bultootaati. Namoonni kunneen harreetti midhaanii fi qoraan fe'atanii, kaan isaanii immoo dugdatti baatanii adeemaa jiru. Baay'inaan kan adeemaa jiru harmootiidha.

Maanguddoon lama gaangee fi farda yaabbatanii adeema jiru. Maanguddoowwan lamaanuu qoobii yookan Gofoo gosa walfakkaatu mataa irraa qabu. Kana malees, lachaan isaanituu bullukkoo adii uffatanii jiru. Dudduuba isaaniitti mukkeen tabba irra biqilan ni argamu.

Suuraa kana irratti kan agarru haadha gammachuun fuula ishee irraa muul'atu daai'maa dugda isheetti baattee jirtudha. Ufanni isheen daai'ma ittiin baattee jirtu halluu isaa adidha. Akkuma ishee fuula daai'maa irraas gammachuun ni muul'ata.

Artiistiin sirbaa kun, aartistii oromoo sirboota kan qabsoo fi qabsoo hin taane hedduu baase yoo ta'u, namni kun sagalee kiirolee fi bareedaa qaba ture. Namni kun, lubbuun isaa osoo sirbuu waltajjii irratti rukutamee darbeera.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Mana keessa meeshaalen garagaraa ni mul'atu. Barreeffamni afaan Ingiliffaatin barreeffame ni mul'ata. Teessoon garagaraa ni jira. Halluun garagaraa mana keessatti ni mul'atu. Lakkoofsi tokko, lamaa fi sadi teessoo irratti ni mul'ata.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa nama beeksisa hojjachaa jiruu yoo ta'u namni kun ammoo maqaan ishee taatoo Salaam jedhamuun beekkamtudha. Beeksisni ishees baaankii wagagan irratti jijjiirradhaa kan jedhudha.

Alaabaan mallattoo biyyuummaa biyya tokkooti. Alaabaan mallattoo eenyummaa yookiin birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuuf ibsituudha. Alaaban faajjii yookiin maallattoo bilisuummaafi birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuudha. Biyya tokko biyya kan jechisisuu alaabaadha.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphisuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Suuraa kanarratti kan argamu dargaggeessa uffaanna aadaa oromoo guutuu uffatee jiruu yommuu ta'u uffannan inni uffatee jiru uffata naannoo booranaa yommuu ta'u haalli uffannaa isaa aadaa duudhaa seenaa uummata boorana ni ibsa

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa dubartoota lama kanneen uffata adii uffatanii taa'aa jiranii fi gamaa gamana miila duwwaa kophee malee taa'anidha. Isaanis uffata adii mudhii gadii qofaa uffatanii mukarra taa'u.

Dhugaatiin wanta dhangala'oo dhalli namaa dheebuu isaanii ba'uuf, afaaniin gara keessaatti fudhatan yookiin dhuganiidha. Gosoota dhugaatii keessaa tokko dhugaatii bishaaniti. Bishaan gosa dhugaatii keessaa isa jalqabaafi kanneen biroo irra kan barbaachisuudha. Dhugaatiin biroo immoo dhugaatii waarshalee keessatti oomishamaniidha.

Kuni kitaaba asoosamaa 'waliif moo walirratti?' jedhuudha. Kitaaba kana irratti barreeffamni afaan Oromoo kan jiruudha. Kitaaba kana irratti fakkiin mukkeeni fi namaa kan jiruudha. Akkasumas, gaarreni fi samiin kan jiruudha.

Gosoota dhugaatii alkoolii keessa tokko kan ta'e wayiiniin Awwaash qaruura isaa osoo hin banamin dhaabateera. Gidduu isaa irratti Afaan Amaaraan 'Awwash' kan jedhu barraa'eeera. Dhugaatiin alkoolii kun dhamdhama addaa qabaachuun fayyadamtoota biratti heddu jaalatamaadha.

Konkolaattonni kunneen, konkolaattota mana yaalaa keessatti tajaajila geejibaa kennanii dha. Konkolaataan kun maqaan isaa ambulaansii kan jedhamuun beekamu, maqaan kun tajaajila inni dhukkubsattootaaf kennuu irraa kan ka'e kannameef. Konkolaataan kun, dhukkubsattoota geejibsiisa.

Suuraan armaan olii harmee sanyii garaa garaa yookiin muduraa adda addaa gurguraa jirtu nutti hima. Harmeen kun loomii, burtukaana, muuzii fi kanneen biroo aftee gurguraa kan jirtuu fi kolfaa kan jirtudha.

Dubartii callee halluu adii qabu morma isheetti hidhattee jirtuudha. Dubartiin kun rifeensi mataa ishee baay'ee dheeratee jira. Mataa isheetti illee callee adii kana hidhattee jirti. Dubartiin kun ija isheen dunuunfattee ta'aa jirti.

Iddoo laggeen yaa'anitti adeemanii boqochuun, bashannanuun fayyummaa qaama dhala namaaf gaariidha. Kunis sababa qilleensi qulqulluu fi tasgabbiin naannoon bishaan kunneen yaa'an waan jiruufidha. Namoonni kunneen laga bira adeemanii bashannanaa jiru.

Yeroo ammaa hojii albuuda baasuu Itoophiyaan irratti xiyyeeffatteen galii guddaan irraa argamaa jira. Biyya kana keessatti albuudonni gati jabeeyyiin jiraachuun isaa immoo fuuldureen keenya ifa guddaa fidee dhufaa akka jiru nutti agarsiisa. Albuudonni Itoophiyaa keessatti argaman maalfa'aati?

Namoonni kunniin maqaan isaanii obbo Andu'aalam Gosaa fi aadde Qananii Addunyaa kan jedhamaniidha. Fuula keessa wal ilaalaa jiru. Duuba isaanii barreeffamoonni garagaraa barreeffamanii kan jiraniidha. Qananii Addunyaa uffata aadaa uffattee jirti.

Nyaata maqaan isaa foon waaddii jedhamuun beekkamu argaa jirra. Nyaanni kun bu'aa loonii yookaan foon irraa kan hojjatamuufi buddeeniin qabatamee kan nyaatamudha. Akkasumas raafuun wal cinaa kan jirudha. Qaaraanis keessatti argama.

Barruun kun barruu harka namaa kan taheedha. barruu harka namaa kana irra jiruu kun maali? barruu kana irraa kan jiru baaqilaa kan taheedha. baaqilaan kun biqiluudhaaf qummuudee kan jiruudha. baaqilaan Kun akkam akkam bareeda!

Sagale-dhageesistuu ammayyaa gurra irra kaa'amuun sirba dheggeeffachuuf tajaanilu. Bilbila yookan meeshaa elektirooniksii biroo waliin walqunnamsiisuun foo'aa yookan keebila tokko malee sagalee dabarsuu kan danda'uudha. kan biroo kan sagal-dabarsituun ibsaan ittiin guutamuudha.

Kuduraalee baala magariisa qaban kan akka raafuu fi kuduraalee adda addaa kan akka timaatimaa, raafuu maraa, kaarotii, qaaraa fi kanneen biroon illee baay'ee kan ta'aan gabaa keessa hafamanii jiru. Kuduraaleen kun halluu adda addaa qabu.

Manni iddoo yookiin mandhee dhalli namaa Mukkeen adda addaa, dhoqqeefi dhagaa irraa ijaarachuun keessa jiraataniidha. Manni dhala namaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Kunis, dhalli namaa qorraan akka hinmiidhamneefi akkasumas dhalli namaa bineensaan akka hinnyaatamneef baay'ee isaan gargaara.

Harmeen uffata diimaa fi fooxaa gurraacha uffatte bishaan ciisaa waraabaa jirti. Harmeen alatti namoonni hedduun gama irrratti kara bishaan ciisaa kanaatti imalaa jiru. Kanaan ala, Urriin samii irratti bakka bakkatti faffaca'ee ni argama.

Naannoo bal'eensa lafaa margi magariisni irra turee gogee mul'achaa jiruudha. Akkasumallee naannoo sanatti mukkeen baala magariisaa damee hedduu qaban lama walitti maxxananii tokko immoo isaan irraa fagaatee mul'achaa jiru. Okaan lafatti mul'achaa jiru kun garmalee gogee jira.

Hooggantoonni biyyaa namoota daandeettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Asxaa garee kubbaa miilaa Arbaa Miinci. Dirra isaa irratti barreeffamni Afaan Amaaraan 'Arbaa miinci kanamaa' jedhu barreefamee jira. Bitaaf mirgaan fakkiin naacha fi qurxummii irra jira. Walakkaa irratti fakkiin kubbaa taa'ee jira.

Mana suukii tahe kana keessatti wantoota gurguraaf oolan hedduu argaa jirra. wantoonni argamaa jiru kunis; hanqaaquu, zayitii, barbaree fi kan kana fakkaataniidha. hanqaaquun baay'ina kan qabudha. suukii kan keessa intala durba diimtuu bareedduu taatetu kana keessa jira.

Jaldeessi gamana garagalee dhaabbachaa jira. Harki fi qubni namaa ni mul'ata. Duuba Jaldeessa kanaatti mukkeen hedduun bifa caakkaa ta'een argamu kan jiruudha. Lafa irra dhagaa xixiqqoon ni argamu. Samiin ni mul'ata.

Hooggantoonni biyyaa namoota daandeettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Amantiin adeemsa yookiin sirna waaqeffannaa dhalli namaa waan ijaan hinmullanne tokko kitaaba qulqulluufi uumama isaa isaa ilaaleefi dinqisiifatee, wanti uumama kana uumu qaamni guddaafi humna guddaa qabu wa'ii jira jedhanii amanuuti.

Yeroo ammaatti dargaggoonni hedduun hojii humnaa hojjachuun jireenya isaanii gaggeeffatu. Kunis hojiilee ulfaataa kan akka ijaarsaa simmintoo fa'aa bukeessuun gara mana gubbaatti ol baasuu fa'aati. Hojiin kun baay'ee dadhabsiisaa fi nuffisiisaadha.

Suuraan kun suuraa namoota dirree waraanaa bakka fakkaatu dhaquudhaan leenjii waraanaaf qophiirra jiran milishaa fakkaatu. Isaanis uffata seeraa uffatanii harkatti immoo meeshaa waraanaa qawwee isaanii qabatanii dhukaasuuf jilbeenfatanii qophiirra jiru.

Namoota lama( dhiiraafi dubartii) taa'anii walitti dubbachaa jiraniidha. inni dhiiraa meeshaa kompitaraa dhuunfaa harkatti qabatee jira. isheen dubartii ammoo waraqaa adii harkatti qabattee jirti. dubartiin meeshaa qaama miidhamtoonni irraa taa'an irra teessee jirti.

Nama qaamni Isaa guutuu hin taane meeshaa Akka geejjibaatti itti fayyadamu irra taa'ee jira. meeshaan ittiin socho'an Kuni namoonni luka hin qabne, qaamni isaanii biroo deemuuf isaaniif hin eyyamne irra taa'anii Kan ittiin iddoodhaa gara iddoo birootti kan ittiin deemaniidha.

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroo.

Meeshaan kun, qaxxaamura sibiila irraa hojjatamee fi wantoota sasalphoo garaa garaa kan akka rifeensa dabalatee muruuf fayyaduu dha. Qaxxaamurri kun, sibiilota gosa akka kamii faa irraa hojjatama? Faayidaaleen qaxxaamuraa maal faa dha?

Bakka kanatti kan arginu shamarreen lama dha. Shamarreen kunniin lamaan uffata aadaa Oromoo Arsiin miidhaganii jiru. Lamaan isaanii imalaa jiru. Dabalataan callee mormatti hidhatanii jiru. Uffata aadaan faayamanii waan jiraniif miidhaginni isaanii baay'ee nama hawwata.

Meeshaan qilleensa harkisu gaara gubbaatti dhaabbatee jira. Samiin fageenya irraa mul'atu, hurrii fi dumeessa hammaan xiqqoo ta'e kan of keessaa qabuudha. Lafti bosonaan uwwifamtee kan jirtuu fi daandii kan of keessaa qabduudha.

Manni iddoo yookiin mandhee dhalli namaa Mukkeen adda addaa, dhoqqeefi dhagaa irraa ijaarachuun keessa jiraataniidha. Manni dhala namaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Kunis, dhalli namaa qorraan akka hinmiidhamneefi akkasumas dhalli namaa bineensaan akka hinnyaatamneef baay'ee isaan gargaara.

Nyaanni kun nyaataa daabboo kan taheedha. Nyaanni kun ittoo shiroo waliin kan qophaa'eera. Dabboon kun lamaan tahee kan dhiyaatee jiruudha. Nyaanni daabboo kun nyaata ciree ganama irratti yeroo baay'ee kan nyaatamuudha. Ittoon shiroo kun qullubbii shunkurtaa fi qaaraan itti murmuramee kan jiruudha.

Fakkii kana irratti kan argamu nyaata nyaatamuuf qophaa'ee jiru yammuu ta'u; innis buddeen irra ittoowwan gosa addaa kan jiranii dha. Isaan keessaa muraasni foon fi ancooteen fakkii kan irratti ibsamanii kan jiranii dha.

Isaan kun atileetota fiigicha irratti wal dorgomaa jiraniidha. Dura kan jiru atileetii Itiyoophiyaa bakka bu'ee dorgomu Atileet Taammiraat Tolaati. Duuba isaatiin immoo atileetii biroo tokkotu jira. Dorgommichi gosa fiigicha dheeraa maaraatoonii jedhamuudha.

Dhugaatiin wanta dhangala'oo dhalli namaa dheebuu isaanii ba'uuf, afaaniin gara keessaatti fudhatan yookiin dhuganiidha. Gosoota dhugaatii keessaa tokko dhugaatii bishaaniti. Bishaan gosa dhugaatii keessaa isa jalqabaafi kanneen biroo irra kan barbaachisuudha. Dhugaatiin biroo immoo dhugaatii waarshalee keessatti oomishamaniidha.

Gabaan iddoo bittaaf gurgurtaan itti raawwatu yookiin itti gaggeeffamuudha. Gabaan iddoo yookiin bakka adeemsa waljijjiiraan meeshaalee adda addaa itti gaggeeffamuudha. Namni tokko waan tokko gurguruu yoo barbaade, gabaatti geessee gurgurata.

As irratti kan mul'atu maxxansa waayee tapha xumuraa shaampiyeensi liigii bara 2022 A.L.A ilaalchiseeti. Taphni kun kilaba Ingiliz Maanchister Sitii fi kilaba Xaaliyaanii Inter Miilaan gidduutti kan geggeeffamee dha. Tapha hawwataa ture.

kophee yeroo kubbaa taphatan kan godhatamuu fii darbee darbees yeroo biraas kan kaawwatamuudha. duuba kophee kanaatti immoo biqiltuun xiqqoon takka kan jirtuu fii bilqaada xiqqoo keessatti bishaanii fii biyyeedhan kan guddachaa jirtuudha.

Namoota foon dheedhii gurguraa jiran. Foon horii coomaa kan nyaataaf oolu kan qalanii jiranidha. Foon horii nyaataaf kan ooluu fi qaama keenyas ijaaruu, gabbisuu fi jabeessuuf kan gargaarudha. Nyaanni foonii kun beelada horii kan nyaataaf oolan irraa kan argamudha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa dubartoota leenjii waraanaa irra jiranii fi uffata kan halluun isaa magariisa ta'ee fi gubbaatti immoo qoobii uffatanii jiru. Isaanis garee dubartoota hedduu kanneen dirree keessa jiranidha.

Akaawwiin nyaata baay'ee jaalatamaadha. Nyaanni kun yeroo baay'ee namoota biratti fudhatama kan argateef bakkeewwan hedduutti argamuu danda'uu isaatiini. Sababiin isaas suuqiiwwan baay'ee keessatti argamuu isaatiin achii namoonni haaluma salphaadhaan bitatanii nyaachuu danda'uu isaaniiti.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni roba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqoolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamaniidha.

Hooggantoonni biyyaa namoota daandeettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa uffata faashinii kan dubaraa kan halluuwwan garaagaraa kanneen akka adii, keelloo, gurraachaa fi cuquliisa qabudha. Kunis uffannaa dubarootaa bakka gurgurtaa yookaan suuqiitti argamuu fi namni filatee bitatudha.

Ijoollee durbaa lama kan waan akka alaabaa xiqqaa qabatanii allaattii Guchii jedhamu cina dhaabbachaa jiraniidha. Ijoolleen durbaa kunneen mataa isaanii irraa kephee adii qabu. Naannoo ijoolleen kun jiran Guchii baay'eetu jira.

Gosa teessuma aadaa kan afur ta'ee ta'aa jiruudha Teessuma aadaa kana gidduu gosa tapha aadaa daamaa jedhamutu meeshaa keessatti taphatamu waliin ta'aa jira. Naannoo teessumoota kanaa margi halluu magariisa qabu lafa uwwisee jira.

Mismaara baay'inni Isaa danuu ta'e iddoo tokkotti naqamee argamuudha. mismaarri faayidaalee kanneen Akka ijaarsa manaaf, ijaarsa dallaaf, teessoo hojjachuuf, siree ciisichaa hojjachuuf akkasumas wantoota biroo hedduuf oola. mismaar jechuu sibiila qal'aa fiixeen Isaa qara ta'eedha.

Namootni mana keessa taa'anii kan jiraniidha. Mana kana keessa meeshaalen garagaraa kan jiraniidha. Namootni wlduraa duuban teessoo isaanif qophaa'e irra taa'aa jiru. Namootni huccuu garagaraa uffatanii kan jiraniidha. Manni kuni foddaa hedduu kan qabuudha.

Buna hoo'aa sinii bunaa keessaa aaraa yookan hurka'aa jiru. Meeshaa bunni keessa jiru bifti isaa adiidha. Isarratti bunni akaawwamaan gumaa sadii sinii jala taa'anii jiru. Bunni sammuu hojiin dadhabe si'eesufi dammaqsuuf oola.

Suuraan asii olitti arginu kun ammoo suuraa konkolaataa ti. Konkolaataan kun konkolaataa uummataa fe'u yoo ta'u amma garuu gubbaa isaatti beellada fe'atee deemaa kan jirudha. Beelladni kun re'ee jedhamuun kan beekkamtudha.

Fakkii asxaa Waldaa Dargaggoota Oromiyaati. Asxaa kana irra alaabaa Abbaa Gadaa fi bokkuun irratti kaafamee jira. Asxaan kun danaa geengoo kan qabu yemmuu ta'u barreeffamni qubee afaan Oromoo, Amaaraa fi Ingiliziin irratti katabamee jira.

Mucaa durbaa uffata aadaa oromoo uffattee jirtuudha. Mucaan durbaa kun rifeensi mataa ishee dheeratee gargar faca'ee mul'achaa jira. Mucaan durbaa kun harka ishee lamaaniin waa qabattee dhaabbachaa jirti. Halluun uffata ishee adii, diimaa fi gurraacha.

Roottoon meeshaa laastikii irraa oomishamu keessaa tokko yoo ta'u, faayidaa hedduuf kan ooludha. Isaan keessaa muraasni: bishaan kuusuuf, dhugaatiiwwan akka farsoo keessatti naquuf kan ooludha. Meeshaalee aadaa irra umurii qaba.

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroo.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Bosonni qabeenya uumamaa mukkeewwaniifi biqiltoota adda addaa of keessaa qabudha. Bosonni faayidaalee adda addaa dhala namaa dabalatee lubbuu qabeeyyii baay'eef kan kennuudha. Faayidaalee bosonaa keessaa muraasni; Mandhee yookin iddoo jireenya bineensotaati.

Addunyaan beekumsaan waan fagaatteef wantoota keemikaala irraa hojjetaman gadhiisaa jirti. Waanti tokka'ee ibidda ofirraa qabu kun rookkettii kan jedhamu yoo ta'u, biyya fagoo rukutuun barbadeessuu ni danda'a. Rookkeetti biyyoota guddatantu qaba.

Fayidaa midhaan dheedhii keessaa inni baayyee barbaachisaa ta'e, akka ittoottis yeroo isaan nu gargaaran argina. Isaanis akka midhaan callaatti, maasaa irratti oomishamuun gara gabaa yookaan immoo nyaataaf kan dhihaatanidha. Isaan keessaa tokko qamadiidha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota lama akkasumas nama abbaa amantii ta'e tokkodha. Namoonni lamaan kun namoota cidha yookaan gaa'ila isaanii raawwatan yoo ta'an namni tokko kunimmoo seera gaa'ilaa akka amantii isaaniitti guuchisaa jira.

Obbo Dammaqa Mokonnin, Itti aanaa bulchinsaa mootumma Itoophiyaa fi ministeera dhimma biyya alaa kan turaanidha. Bara 1980 A.L.I Yunivarsiiti Finfinneerraa Baayolojiidhaan digrii isaanii jalqabaa argatan. Digrii lammataa wal-dhabdee hiikuutiin fudhataniiru. Hawaasa gochuu irratti kan argaama jiraan.

Fakkii kana irratti kan argamu daa'imman shamarranii sadii ta'uu fi hiriiraan suuraa kan ka'aa jiraanii dha. Daa'imni isheen duraas teessee kan jirtuu fi warreen lamaan boodaa immoo dhaabbatanii akka jiran kan agarsiisuu dha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti argamu; namoota uffata aadaa kan fakkaatu adii uffatanii Qawwee immoo salgiitti isaani irra godhatani kan dhaabbatanidha. Akkanumallee Farda koorichaan faayamee gidduu isaanitti kan argamudha.

Ijoollee durbaa sadii kan akkaataa hojjaa isaanitiin walduraa duuba dhaabatanidha. Isheen duraa uffata aadaa kan uffatte yoo ta'u isheen lammataa uffata hallu adii akkasuma isheen sadaffaa uffata halluu diimaa uffatte. Duuba isaaniiimmoo foddaa halluu cuquliisaa argina.

Suurri kun kuusaa nyaata mi'aawaa agarsiisa. Nyaatotni mi'awoo kun akka wal fakkaatanitti tuuta tuutan qindaa'anii jiru. Nyaatotni kunneen maqaawwan afaan ingiliiziitiin barreeffame kanneen akka: maarsi, siniikers, ekistiraa fi kanneen kana fakkaatanii qabu.